Barkanmu da warhaka, ina wa kowa fatan alheri, ina so inyi bayani ne akan zazzaɓin cizon sauro inda zaka magance zazzaɓin cizon sauro tsaftaca tun daga tsaftace muhalli wurin da zaka kwanta a ringa shara a ringa goge wuri a ringa goge wuri a dai na zubar da ruwa a wurin da da zakai am zaka zauna a ko ina ma a daina zubda ruwa a dunga tsaftace kwata kwata na wajan gida, dana cikin gida saboda kar wannan cutar yazo, saboda kar sauraye su dunga zuwa wurin a ringa tsaftaca bayi saboda bayi a daina barin shi da ruwa a ringa gogewa saboda kar wannan saurayen su riga zuwa wurin a dunga sa maganin sauro a dunga shiga gidan sauraro saboda a ringa kiyayewa daga kamuwa daga wannan cutar a ringa tsaftace kwata na gida har waje saboda kar a kamu da wannan cutar a ringa kuma shiga gidan sauro, a ringa kulle taga a ringa kulla ƙofa saboda kar wa'yan nan saurayen su shigo idan dare yayi a ringa kikkiyayewa ta hanyoyi yadda karka samu wannan cutar, kuma kar su shigo maka muhallin ka har dama wace a ringa share ko'ina ana gogewa kuma kar a dunga barin ruwa suna zuwa gurin da kasan zaka zauna kuma kar a dunga barin ruwa yana wani a ringa sa maganin sauro ko da yaushe kuma a ringa shiga net din gidan sauro koda yaushe a ringa kiyayewa da wa'yan nan abubuwa saboda cut kamuwa da wannan cutar cizon sauron nan sa'a nan kuma a daina sa baƙaƙen kaya saboda sauraye suna son abu mai baƙi idan yamma yayi a ringa kiyayewa a dunga tsaftace muhalli, a ringa tsftace wurare a daina zubda ruwa a ringa kulla ƙofofi tagogi a ringa sa maganin sauro a ringa shiga gidan sauro a ringa tsaftace muhalli a ringa gyara kwata kwata a ringa sharewa ana ana gyarawa a daina barin kwanonin wake-wake ba'a wanke ba a ringa barin su a wurin, a ringa wanke wa ana tsaftacewa

Ebola na daya daga cikin cuttutukan da suka suka shafi wasu Jahohi da kasashen duniya Ga kadan daga cikin jerin kasashen da Wannan cuta ta yadu A cikin da jahohi da Wannan cuta ta yadu a ciki. A jamhuriyar Dimokaradiyar kongo D.L D. L. C Wannan kasa ta zama Cibiyar barkewar ebola tun daga lokacin da aka gano cutar Ta alip dari tara da saba'in da shida Hakan ya faru a lokaci da dama Tare da samun Tare da samun barkewan A wasu yankuna Gana ta fuskanci ziyarar wannan Barkewar Ebolan A Ali dubu biyu da sha hudu zuwa alip dubu biyu da sha shida Inda aka sami yaduwar Cutar A kasashe masu yawa a, Yammacin afirika! Ansamu //////// Mummunan barkewar ebola a wannan kasar Musamman a lokacin annobar Ta ali dubu biyu da sha hudu zuwa alip dubu biyu da sha shida Wanda ya shafi mutanen da Da dama. A libiya A laiberiya Haka Haka kazalika laberiya ta kasance cikin A mawuyacin hali a lokacin annobar ebola Tare da yawan Yaduwan Wannan cuta A mali A mali ko dayake ba'a cikin kasashen bai cikin kasashen masu yaduwar ebola! Bayane-Bayane na cewa ebola ta shafi mali ta hanyar Mutanen da suka yi yawo daga Kasashe masu fama da cutar Nigar An samu yan, Kama wa a AWannan kasar a lokacin da cutar ta shafi makwabta Saboda haka nan ne Yankunan da aka Manyan yankunan da akafi samun Shafuwar wannan cuta a Arewacin Afirika da yammacin afirika Anyi kukarin daukar mataki na kare Kai Gina asibiti Gina asibiti da kuma Gudanar da Wannnan kari A wayar da kan al'umma don rage Yaduwar wannan cuta Muna fatan kun gane Wannan cuta tayi hadari bama iya Najeriya ko afirika ba a'a cutar nan ta yadu kasashe daban daban Da jahoyi daban-daban A lokaci da dama lokaci daban-daban

Ebola na da hatsari ga mutane daban-daba, kuma ko wanne na fuskantar ƙalubale daban-daban game da cutar. Misali: kamar yanzu a ce yara, yara suna fuskantar hatsari game da cutar, saboda su yara ne. Akwai abubuwan da bai gama kammaluwa ma a jikin su ba, to idan wannan cutar ya kama su suna fuskantar hatsari sosai a kan haka, shi yasa ana so a ringa kiyaye yara,? a ringa kiyayewa saboda yara kar su kamu da wannan cutar, saboda yara ne. Wannan? cutar bai gama abinsu ba. Rigakafin lafiya: rigakafi: mutum yana da kyau yaje yayi rigakafin lafiya game ga wannan cutar, saboda a ringa kiyayewa, saboda kasan kana dashi, ko kuma baka dashi ko wani abun. Illar zuciya: tana kawo illa game da zuciyar mutane.?? zai dai kawo mishi illa sosai, da haɗarurruka game da zuciyan shi, da dai abubuwa, yana da kyau a ringa kiyaye haka. Mata masu juna biyu su ma wannan cuta tana musu hatsari sosai saboda? su kuma ga abinda yake cikin su, to? idan cutar nan ya kama su hakan na kawo musu hatsari sosai, game da lafiyar su da abubuwa. Ma'aikatan lafiya: ya kamata su ma su ringa kulawa ga wanda zasu ringa dubawa masu cutar, saboda su ma kar yazo cutar ya zo ya same su, shi ma yana da kyau ma'aikatan lafiya su ringa kulawa ga cututtuka, saboda gudun kar hakan ya faru, yana da kyau? su ringa kulawa Mata: ba wai an ce yara ba ana nufin banda mata eh, yana dauka harda mata gaskiya, kowa zai iya kamuwa da wannan cutar. To yana da kyau kowa ya ringa kiyayewa a ringa?? kiyayewa? saboda kar a kamu da wannan cutar, saboda cuta ce mai hatsari, kuma idan mutum ya? ya ringa zuwa yana samun? ma'aikatan asibiti domin a ringa duba shi. Hakan yana taimakawa, da matuƙar muhummanci game da mutum

Yana da kyau mutum ya nutsu? lokacin da za ayi mishi wannan allurar rigakafin, don samun abinda ake so. Yana da kyau mutum ya ringa nutsuwa, kuma yana da kyau mutum yaje ayi mishi wannan allurar rigakafin, saboda hakan zai iya taimakawa? wannan cutar da ya ke damunshi, a san maganin shi da abubuwa. To hakan zai yi matuƙar taimakawa. Nutsuwa;? yana da mutuƙar muhimmanci saboda kar a je ayi allurar ma ba tayi ba, ko dai wani abun da yaje ya faru. yana da kyau mutum ya ziyarta domin ayi mishi allurar, ba wai ya ce ba zai je ayi mishi ba, hakan shi ma zai taimaka matuƙa sosai, ta yanda za a gano cutar, ta yanda abinda ke damun shi za ayi sauri a magance da dai abubuwa.? Hakan zai taimaka ma mutum game da allurar, a kan ma jikin shi.? Rigakafin cutar: yin kenan allura; shi ma zai dinga taimakawa,? a wajen samun kariya cututtukar,? da ya ke damun mutum. Hakan zai matukar taimakawa, indai mutum yayi rigakafin. To hakan zai taimaka, ta yanda za a gano cutar da ke damun shi, har ayi maganin cutar. Hakan zai taimaka a wajen? inganta tunanin mutum, saboda anyi allurar, to hakan zai taimaka game da allurar rigakafin.? da kuma taimako a wajen yin allurar rigakafin, to shi ma hakan dai gaskiya yana da matuƙar taimakawa, saboda? ka re kai daga cututtuka. Kaga mutum idan yayi allurar, to hakan zai sa ya ka re kan shi daga cututtukan, da kuma abubuwa dai. Hakan zai? matuƙar taimaka ma mutum, don ya ka re kan shi daga cututtukan, saboda ya riga yayi allurar. To hakan zai? zai taimakawa mutum don ya ka re kan shi daga cutar.

Matakan shine wajen bayar da allura: idan za a yiwa mutum allura abinda ya kamata a bi, ko za a bayar da allura; shine tsabtace hannu. Yana da kyau mutum ya wanke hannun shi? da sabulu, da kuma ruwa mai ɗumi. Kamar a ce mutum ya wanke shi sosai-sosai saboda hannun nashi ya fita, saboda zai taɓa allura. Duba maganin da za ayi allura dashi: mutum ya duba wani magani ne zai yi allura da shi. Shigar allurar: shi ma kan shi idan mutum zai? sa allurar, to ya duba yanda shigan shi zai kasance. Cikin allurar da maganin; idan maganin? yana cikin kwalba, yin amfani da allurar don cire maganin da kula, da da kuma mutum ya cire a ciki, shi ma hakan zai taimaka. Tsaftace wurin allurar: mutum yana da kyau idan zai yi allura, to ya tabbatar da duk inda zai yi allurar ya kasance yana da tsafta, da dai abubuwa. Mutum yana da kyau ya tsabtace wurin da zai allura.? Zaɓar wurin allura: yana da kyau mutum idan zai yi allura ya zaɓa inda ya kamata yayi allura, wurin da zai kasance dai da tsafta,? kuma yana da kyau. Hanyar allurar: idan mutum zai yi allurar yana da kyau ya gane ta wani hanya ne zai yi allurar.?? Shigar allurar, shi ma yana da kyau mutum ya ga? ta yanda zaiyi ya shiga, kada yaje ya shigar dashi ta ba daidai ba. Cire allurar: shi ma idan mutum zai ciro, yana da kyau mutum ya sa ido domin ya ga ta yaya za ayi allurar ya fito. Kar yazo shi ma yayi ba daidai ba, shi ma hakan zai taimaka matuƙa. Tsaftace kayan aiki:? mutum yana da kyau ya ringa tsaftace abubuwa; duk abinda ya san yayi amfani da shi ya zama mare kyau, to ya samu abun shara mai kyau wanda zai ringa zubawa, saboda a ringa tsabtace? wurin allurar, ya kasance yana da kyau. Kula bayan anyi allurar: ba wai mutum daga an maka allura ba sai a ce ka wuce ka tafi, yana da kyau a ringa zuwa ana kula, don a ga mai yake faruwa da kai da abubuwa dai.

tabbas yana da kyau adunga tsabtace wurin da xaayi allura da kuma kayan aikin da xaayi allura hakan yana da kyau mutum idan xaiyi allura ya tsabtace wurin da xaiyi da kuma kayan da xaiyi shi allura yin amfani da sabulu ko ruwa me tsabta me tarin yawa wajen wanke hannu kafin mutum ya gudanar da yin aikinshi mutum yana da kyau yayi amfani da sabulu da kuma ruwa me tsafta kafin mutum ya gudanar da alluran da xaiyi ko kuma abundai da xaiyi???????????????????????????????????????????????????????????? kirkira ko jin xafi a wajen allura????????????????????????????????? mutum yana da kyau yayi amfani da kwaya da xasu kashe mashi zafin?????? zafin zafi duk mara lafiyan nan idan mutum ya san idan xaa mai allura yana son yaji zafi sai yayi magana domin a bashi wani kwayan da idan ya idan ya sha hakan xai sa kar yaji xafin alluran ko kuma dai wani abu????????? rashin juriya idan mutum be da jure allura?????????????????????????????????? yauwara idan mutum be da juriya wurin allura to adena mashi allura a wajajen da basu dace ba mutum ya tabbatar da inda xaiyi allura wurin da ya dace saboda idan mutum an mashi shikenan ya san ba xaiji zafinshi ba ko dai wani abun se ya dena allura a wajajen da basu dace ba sa'annan kuma zazzabin jiki????????????????????????? kula da????????????????????????????????????? mutum yana da kyau idan kai mmmmm likitane ka dunga kula da yanayin lafiyan jikin mara lafiyan ga a lokacin da ka gama mashi allura saboda hakan xai taimaka a jikinshi dan ya da ka gane da kayi mashi alluran jikinshi ba abunda ya faru dashi ko kuma zazzafine ya hau mashi jikin nashi ya dau zafi yana da kyau idan kaga ba wai kana gama ma mutum allura ka wuce ka tafi yana da kyau idan ka gama mashi allura ka dan dawo ka taba jikin nashi me yake faruwa dashi meya faru bayan ka mashi allura ko hakan xai zai bada mahimmanci matuka har kasan alluran ma da akai mai sannan tsayayyun maganin da aka sa ya shiga wurin shigan alluran, alluran baya shiga yadda ya dace ba be haifar mashi da wani abu ba idan ya haifar mashi da wani abu shine xai sa mashi zazzabin jiki ko kuma wani alluran ma idan maganinshi zai shige lokacin maganin ya shiga zaka ga jikinka ya dauki yana da kyau idan idan anyi allura aringa zuwa ana duba

akwai nau'in motsa jiki guda uku masu mahimmanci ga ga lafiyar jiki motsa jiki na zuciya wannan nau'in motsa jiki yana taimakawa wajen inganta zuciyar mutum ya huta misali wannan muna hadawa da tafiya gudu ko hawa keke??????????????????????????????????????????????????????????????????? da kuma shan ruwa idan mutum zai motsa jiki ana son ya ringa gudu ya rin ga tafiya ya ringa kuma shan ruwa saboda hakan zai taimaka ma jikinshi????????????????????????????????????????????? karfafa tsokoki wannan na nufin motsa jiki wanda ke karfafa tsokoki da kamar yanxu ace mutum ya motsa jikinshi dan ya karfafa tsokoki???????????????????????????????? in kamar yanxu ace mutum yana so ye motsa jikine dan ya karfafa tsokokin shi aike shine misali kamar yanxu ace aikin nauyi idan kana aikin nauyi hakan zai sa tsokokin ka ya karfafa da dai abubuwa?????????????????? aiki tare da kayan motsa jiki mutum ya kasance yana aiki tare da kayan motsa jiki?????????????????????? aiki da nauyin jiki mutum ya kasance yana aikin da yafi nauyin jikinshi aikine me matukar wahala me matukar nauyi????? yauwa sai kuma daidaita jiki mutum yana so ya daidaita jikinshi kinga dole mutum ya ringa fita motsa jiki dan ya samu jikinshi ya daidaita wannan motsa jiki yana yana kara jiki da????? sauran??????????????????????????????????????????????????????? kamar yanxu ace wannan motsa jiki dai yana kare jiki sosai dan kar mutum ya samu wani abu??????????????????????????????????????????????????????????? kamar dai yanxu??????????????????????????? dukkan wannan nau'in motsa jiki suna da matukar mahimmanci idan dai mutum xai dunga yi suna da matukar mahimmanci ga lafiyar jikin mutum da????????????? da kuma tunaninsa???????????????? mmmm ina dai bada shawara mutum ya zama yana motsa wa'ennan jiki saboda hakan zai taimaka ga lafiyanshi da kuma jikinshi ya saisaita jikinshi ya zama me tsoka kuma inganta lafiya a ringa mutum ya dai zama yana kiyayewa da wa'ennan

yanda za'ayi amfani da taimakon juna don sarrafa damuwa taimako dangi yana da kyau ma mutum idan yana fama da damuwa yaje wurin dangin shi hakan zai taimaka mashi a bashi shawarwari inda za'a taimaka juna kowa zai iya abun damuwan shi zaka ji ka amma zaucinnan da yake damun mutane samun taimako daga abokai uhmm wasu lokuta da yawa abokai suna taimakawa wajen wajen taimakon uhmm mutane yawwa ta hanyar bada shawara da taimaka masu da dai da sauran su hakan abokai suna da matuƙar taimakawa shiga ƙubgiyoyi taimako yana da kyau miutum idan ya shiga ƙungiyoyin taimako hakan zai sa duk abunda yake damun shi yaje yayi wannan ɗinsu tohhh taimaka mai hakan yana da matuƙar mahimmanci ahh game da mutum haɗa kai da masu taimako idan mutum ya haɗa kai da wanda suke taimako yasan ko ya kiran su yayi zasu magance mashi abunda yake damun shi don haka na da matuƙar mahimmanci zai kuma taimakawa ida ka shiga da kuma ko kuma ka zama kaima kana taimakawa gudanar da lokaci me kyau mutum da shi da wani mutum yana da kyau ya dinga gudanar da lokuta masu kyau wanda zai aikata aiki me kyau kaman yanzu kace kai da wani ka haɗa abu kuna gudanar da ayyuka masu rabe rabenne tambayoyi damuwa tambayoyin damuwa sun rabu ne da yawa ta hanyan taimakawa da dai sauran su yana da kyau mutum ya zama yana taimakawa wa akan ehnn damuwa da dai abubuwa ta hanyar amfani da wa'innan hanyoyi zaka iya zaka iya inganta rayuwar ka ta da kuma samun daman fuskantar damuwa a cikin sauƙ ta hanyar zaka iyai samun daman fuskanta damuwar ka a cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba ko dai wani abun idan kana haka hakan zai yi matuƙar taimakawa

amfanin allurar rigafi da hanyoyin da ke kare mutum da kuma alumma kariyar lafiya da kamun sa hanyoyin lafiya mutum allurar rigafi na taimakawa wajen hana kamuwa da cututtuka masu ya hu yaɗuwa idan mutum yayi allurar rigafi yana samun kariya daga cututtuka kamar su hunhu ciwan hunhu dai da sauran cututtuka dai masu haɗari idan ka zama kana alluran rigafi hakan zai kare ka daga kamuwa daga cututtuka garkuwa ga alumma mutum yana da kyau ya zama garkuwa ga alumma ya ringa kare kanshi da allurar rigafi da dai wa'insu alluran don rage cututtuka rage yaɗuwar cututtuka mutum yana da shima kyau ya ringa yawan alluran rigafin hakan zai sa cututtuka su ragu da dai sauran su yana da kyau mutum ya ringa rake cututtuka kariya ga cuta mutum ya zama yana kare kanshi daga cututtuka da zasu dame shi kwatantan tsadar rayuwa a dar tsadar tsadar kaman yanzu ace tsadar uhmm magani da duk abubuwa yana da kyau shima mutum ya dinga kasancewa yana allurar rigafni da dai gina tsarin garkuwa mutum ya zama yana da garkuwar jiki yana gina tsarin shi yana zama yana yana kasancewa mai allura da dai sauran su alluran rigafin na da matuƙar mahimmanci a waje a waje a wurin kare lafiya ko wani mutum da kuma alumma baki ɗaya yana rage yawaicin cututtuka da samar da ƙarami lafiya idan ya mutum ya kasance yana allurar rigakafi

Ga jerin wasu cututtukan da za a iya karewa ta hanyar rigakafi da kuma haɗarorin da suke da suke da su cuta tana iya zama kamar yanzu a ce cutar hypatitis B cuta ne me sauri yaɗuwa da hanyoyin jini ko kuma hanyan aikata jima'i? karin karin zazzaɓi cuta mai yaɗuwa da ke haifar da zazzaɓin jijiyoyi fata da kuma ji wo?? yiwuwar mace-mace cuta ce da take ke haifar da yiwuwar mace-mace? damuwa ga iyali em cuta mai da mai yaɗuwa na iya janyo damuwa em damuwa ga iyali musamman idan akwai yara da da su ka emmmm kariya da suke da kariya kariyar kuɗi rashin rashin yin kari... rashin yin rigakafi na iya janyo kariyan kuɗaɗe aiki? jijiya da magani idan aka samu cututtuka a ƙarshe yin rigakafi na da matuƙar mahimmanci a wajen kiyaye lafiyar al'umma da kuma tabbatar da kowa na da daga cikin cututtukan nan emmmmmm yanzu abin da ake nufi ya kamata? ya kamata a rinƙa kiyayewa game ga waɗannan cututtukan saboda za a iya kwasan shi ta hanyoyi mabambanta kuma emm mutum dai ya dinga kiyayewa hakan idan mutum ya kiyaye zai iya emmmmm zai iya rage mi shi emmm damuwa da kuma yanda mutum zai yi ya magance cututtukan emmmm ta hanyoyi daban-daban emmm hakan hakan na tabbatar da mahimmanci a wajen iyali lafiya da kuma al'umma tabbatar da cewa kowa ya yaaaa

Emm ga wasu hanyoyin magani kariya da kuma inganta da kuma inganta ƙauracewa ta hanyar amfani da hanyoyin gargajiya da jiki da da jiki da jiki za a iya bayyanar da za a iya bayyanar da taimakon hanyoyin magani na hanyoyin magani na gari don kariya ruwan gishiri, ruwan gishiri yana da matuƙar muhimmanci a jikin mutum kuma yana ba shi kariya sosai shan ruwan gishiri yana taimakawa a jikin mutum kankana da zuma kankana yana da matuƙar mahimmanci a jiki yana wanke cututtuka kuma yana cirewa haka zuma yana da matuƙar mahimmanci a jikin mutum citta citta shi ma yana matuƙar mahim... na shi tasirin a jiki don yana da sinadarai masu mahimmanci tafarnuwa tafannuwa shi ma yana da shi tasirin a jiki don yana da yana magungunan cututtuka dayawa haka kurkur kurkur shi ma yana da na shi sinadarin a jiki yana taimakawa ga lafiyar mutum man kwakwa, man kwakwa yana da matuƙar mahimmanci a jikin mutum yana da kuma na shi tasirin a jiki yana gyara jiki kuma yana tsaftace jiki tsare-tsare na em tsare-tsare na kula emm tsare-tsaren da zaka yi don ka kula da wannan tsaftar wuri yana da kyau mutum ya ringa tsaftace wurin da ya san zai ko ba ma wurin da zai zauna ba yana da kyau mutum ya zama mai tsafta yana kuma tsaftace gurare emm rufa kaya mutum yana da kyau ya ringa rufa jikinshi da kaya hakan zai yi matuƙar taimakawa ga lafiyarshi emmmm mutum yana da kyau ya ringa zama da kaya yana da kyau kuma mutum ya ringa

Ga wasu daga cikin shawarwarin jita-jita ko kuma ra'ayoyi da ba sa ba su da tushe game da PTR da yanda za a yi maganinsu jita-jita ko ko ra'ayoyin da ba su da tushe game da PTR PTR yana da matuƙar wahala magani da farko yana da kyau a fahimci cewa PTR ba wani aiki ba ne mai wahala ba kawai hanyoyimasu sauƙi da za a iya bi kuma ana yin koyon shi cikin lokaci mai ga gajere idan na iya PTR zai iya zan iya cutar da mai buƙata magani lokacin da lokacin emm lokaci lokacin da emmm? lokacin da ya daina numfa... lokacin da numfa...lokacin da mutum ya ji ya daina numfashi ko kuma zuciyarsa ta tsaya amm amfani da PTR yana da matuƙar muhimmanci don? cutar zuciya cutar rayuwa makarantun yara ba sa ba sa buƙatan koyon PTR a makarantun yara ba a da ba a mutum ma ya koyi wani PTR idan na iya guda biyu na ɗauka guda na ɗauka kuma na tabbatar da cewa an an cire likita ba a buƙatar a ci gaba ba na buƙatar kowane ko koyon PTR irin wannan yana yana faruwa ne a wasu lokuta maganin cutar zuciya ko wahalar numfashi yana iya faruwa ne lokacin da kowa yake tare da em ruhin PTR zai iya

A lokacin da ake dandance magiyan ce wanda ta ke zaton ya na da kariya a wajen abubuwa, akwai wasu mahiman abubuwan da za a iya la'akari da su muhimmai game da zafi da kuma iyakar motsi a wuri abu na farko zafi masifafe zafi matsayar matsanancin zafi shi ne kaman yanzu, a ce zafi mai tsanani mai wahala, mai kuma saurin gudu wanda za ka ji ka na dai jin zafi mai matsananci, mai sosai yawan zafi shi ne, zafin da za ka ji shi, ya na da zafi sosai, kuma ya na da saurin tafiya, ya na da kuma yawa mai zafi gane zafi shi ne zafin da za ka gane shi mai dan matsakaicin zafi kuma ama da wahala, motsi juyawa da motsi abu na biyu abu na biyu shi ne iyakar motsi kyakyauwan ta na ta na motsi duba da magiya na iya motsi da tare da zafi da kokarin akwai kulawa a wuri abu na uku alamomin da su ka shafi jiki ruwan jiki ciwo da kumburi ciwo da kumburi kaman yanzun change changen jin dadi da kuma yanayin jiki alamomi ne dai, wanda dai su ke nuna cewa da zafi ya kamata a runga kulawa da ko ma yanda za ayi, ka magance hanyoyin da za ka zo ka kula da kan ka su na da mutukar mahimanci a magance wa da kuma kula wa da hakan

Akwai matakan da za, matakai akwai matakai da dama da yakamata a bi domin tabbatar da natsuwar lokaci ko ko komawa wani gida ko gini da aka nutsi ga wasu daga cikin waɗannan matakai tuntuɓar wasu hanya, yana da kyau mutun ya dinga tuntuɓan dai wasu hanyan duba yanayi mutun kan ya koma gidan da zai wannan, ya duba yanayin ya yanayin gidan yake wurin ba ambaliya menene, menene ya dudduba yanayin sa kayan kariya, mutun ya kasance cikin kariya ya ringa kuma shiryawa tashi daga tashi daga cikin rijiya, mutun kuma ya tashi a wurin rijiya ya ringa shi ma kiyaye haka duba wutan lantarki mutun ya duba ya ma gurin gurin, wutan gurin lantarkin gurin yana yi koko baya yi a ringa dubawa tsabtar gida mutun ya kasance ana kula da tsabta da dai kuma ana tsabtace dai gurin kula da yara da dabbobi, mutun ya kasance yana kula da yaran shi da kuma dabbobin da suke gidan kula da lafiya shine mutun ya kasance yana kula da lafiya, abinda kuma ya ga bazai iya ba sai ya tuntuɓi likitoci domin ƙarin bayani rarraba bayani shi ma yai daidai yana ɗaya daga cikin em, matakan da za'a bi domin kariya yana da kyau a ringa hakan saboda zai taimaka wannan tsarin na matuƙar kariya yana da mahimmanci don tabbatar da lafiya da kuma inganta tsaro em, da kuma inganta da kuma inganta tsaron mutun yayin kowa ma gida ko gini akan natsuwa, mutun yai gida ko gini akan natsuwa.

Ga wasu ƙarin kayan da yakamata a yi la'akari da su wajen taima taimaka taimako na gwagwa wanda ya haɗa da abubuwan tsabtar jiki da kuma kayan sadaukarwa sadarwa da kuma kayan sadarwa abubuwar tsabtar jiki shi ne suka haɗa da sabulu yana da kyau mutun ya kasance da sabulu domin um, wanke hannun shi da ruwa da dai abubuwa takardun tsabta su ma haka suna da matuƙar mahimmanci mutun ya kasance da shi handkercheif shi ma mutun yana da kyau ya dinga kasancewa da handkerchief saboda lalurai tufafin jiki mutun shi ma yana da kyau ya kasance da tufafin jiki saboda kula da tsabta mai tsabtar me tsabtace haƙora shi ma yana da kyau rigakafin rashin ƙwayoyin cututtuka kayan sadarwa shi ne wayar hannu uhm, yana da kyau mutun ya kasance da wayar hannu saboda inda zai sada mutun a wannan tashar sadarwa halin yawa abubuwan abubuwan kariya kai ƙarmayar kayan hoto farin aljihu kayan kayan um, karya oh, wannan yana nuna jerin abubuwan na iya taimakawa wajen je gina kayan taimako na waɗanda ya dace um, da suke buƙata da kuma iyalan ku.

Ga wasu daga cikin manyan kuskure da ya kamata a da yakamata a guje yayin shirye-shiryen kayan taimako na gaggawa rasa abubuwa muhim, rasa abubuwa masu mahimmanci neman abu ah, neman abu guda biyu kayan da basu da kayan da ba'a sabun ta su ba rasa rasa kayan rasa yanayi shi ma yakamata a ringa dai wannan rasa hanyoyin sadarwa ƙarin kaya masu kunya kiyaye kayan kiyaye kayan ƙarya da hanyoyi rasa tsabtar jiki, mutun ya rasa tsabtar jikin shi ya zama dai mare tsabta rasa kayan haɗe-haɗen kwana wannan na koyi yanayin amfani da kaya domin haka duk wanda cewa yana da kyau a a ƙirƙira kayan taimako na gaggawa uhmm, to guje-guje waɗanda kuskure ne umm, zai taimaka wajen tabbatar da cewa kayan sun kayan su kasance masu amfani da kuma da kuma a shirya kafin a fuskanci gaggawan yana da kyau idan za'a yi irin wannan shirye-shiryen masu gaggawa taimakon gaggawa to a shirya domin ai taimakon gaggawa, in ba haka nan ba za'a rasa abubuwa da yawa.

Hnayoyin haɗa fasaha a cikin kayan taimako na gaggawa wayar hannu da batir mai ɗauke mai ɗauke da haɗi da wayar hannu tare da batir mai ɗauke ko ko ma na'ura na'urar ajiyar wuta domin samun kayan taimako na gaggawa har da lokacin da ake ake yin gaggawan na'uran tabbatar da lafiya tashir sadarwa ta gaggawa, tashar sadarwa ta gaggawa ma manhajojin gaggawa kayan tsaro na kayan tsaro na lantarki kaya, kayan kayan amfani da wuta umm, wannan kayan kayan tsarin zaman lafiya kayan kayan hawa na tsaro kayan kayan adana bayani na gaggawa haɗa fasawar a ciki kayan taimako na gaggawa yana buƙatar damar guda damar gudanar da buƙatu ko da sauri da in da inganci yana kuma taimakawa wajen samun bayani da wuri ka tabbatar ka duba kaya um, akai da kai kuma ka sabunta na su fasaha da ke da ita don tabbatar da cewa suna aiki da kyau a lokacin gaggawa hakan yana da matuƙar mahimmanci a tabbatar da fasaha kuma a gane tana aiki da kyau a lokacin gaggawa.

A cikin kulawar gidaje ga wana gaggawa yana da matuƙar mahimmanci a tsaya a tsara hanyoyin gudanar da rarraban kayan abinci da ruwa dan tabbatar da cewa duk wanda ke cikin gida yana samun isashen abinci da ruwa ga wasu daga cikin hanyoyin da za'a bi hanyoyin gudanar da kayan abinci da ruwa a gida ga wasu na gaggawa tsarawa da tanadi gano gano buƙatan ka gano buƙata tsara kayan abinci ɗaukar kaya samun abinci da ruwa adana kayan adana abinci da ruwa a wajen masu tsabta da kariya tare da kulawa da da kuma umm hakan shi ma dai duk dai yana da dai matuƙar mahimmanci mutun ya ya tsare abinda zai ci da kuma bayar da rahoton kayan abinci hakan shi ma yana da kyau, tsabtar kayan abinci da ruwa kula da tsabta, tsabta cewa kayan abinci da ruwa suna kasancewa a cikin kyakkyawar tsari da tsabta yanda matuƙar mahimmanci, yana da matuƙar mahimmanci umm, kayan abinci ya kasance cikin tsabta saurara buƙatar jama'a a saurara buƙatar jama'a dan jin me ke faruwa da su tsare-tsaren gaggawa yana da kyau shi ma a cigaba da dai tsare-tsaren da ake yi na gaggawa gudanar da kayan abinci da ruwa a a gidaje gawa na gaggawa yana da buƙatar tsari da kulawa me kyau tabbatar da cewa an samu tsari da tabbatar da cewa duk masu

A cikin yanayi na gaggawa yana da matuƙar mahimmanci a tsaya tsare-tsare da hanyoyin ta tafiya, tafiya dan fitar da mu mutane daga wurare ga wasu tsarin tsare-tsaren da hanyoyi da za'a iya bi gudanar da irin tsari ne da za'a iya bi domin gudanarwa tsare-tsare na hanya fitarwa ko tsau ko motsawa daga gidajen gidaje gawa samar da da tsarin fitarwa tsarin da da ke ke ra'a ra'ayi bisa ga manya-manyan haɗari da a kan tuntuɓa a cikin han hanki dan samun abin da za'a za'a yi a lokacin mai ruwa sada sadakan shirye-shiryen sadarwa sai da wurare sanya ruwa jirgi jirgin fitar da mutane tsarin mu motoci gudanar da gidaje nasa nasabu sabun yara gyara hanyoyi dabur fasa ah, fasa gyara hanyoyi da fasaha tsare-tsaren fitar da um, ma matsawa tsare-tsaren ke fitarwa dan matsawa daga gidaje gawa na gaggawa suna da matuƙar mahimmanci dan tabbatar da ah tsaro da lafiya dan wanda zasu fita lokacin da aka yi lokacin da aka yi tsarin da kyakkyawar kula da da zai taimaka wajen haɗari da ke da na gaggawa da tabbatar da an an yi sanarwa

Tsarin tsabtar jama'a yana da matuƙar mahimmanci wajen tallafa wa buƙatan al'umma musamman da wasu rauni kamar waɗanda ke ke da nasa umm, wanda suke da wanda suke da naƙasa ga wasu hanyoyin da yakamata a bi don wannan tsari hanyoyin da tsarin tsabtar jama'a ke tallafawa masu raunin ƙafar ƙafar karɓar takardun tsabtace gida karɓar takardun tsabtace gida um, kayan kula da lafiya tabbas a tabbas akwai wurare wanda ake da kayan aiki um, kayan aiki na na musamman kamar kujeru wanda duk wanda ke zama a a kullun ko kuma na'urar na'urar ɗaukan abin hawa shi ma haka zai dai taimaka umm, samun wuraren aiki, mutun in ya samu wurin aiki shi ma hakan zai taimaka tsabtan gida a hanyoyi mai tsabtar gida ta hanyar yi mai sauƙi shirye-shiryen kaya shirye-shiryen ƙaruwa kula da lafiya da tsaro ta da sadarwa mai sauƙi tsarin tsabtar jama'a yana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da cewa an la'akari la'akari da buƙatu masu nasara da sauran masu nau'i na cikin al'umma ta hanyar ta hanyar samar da ingantacciyar natsuwa kaya.

A kula da tsabta jama'a hukumar gwamnati tana da matukar suna ga rawa gani da alhakin to ga baya kan aikin su da kuma hanyoyin da zasu bi wajen tabbatar da tsabtar al'umma rawar gwamnati shiryar dokoki da ƙa'idoji gwamnati tana tana tana da alhaki tsarin dokoki da ƙa'idoji da zasu jagoranci tsabta al'umma da suka haɗa da tsarin sadaka da tsarin saka ido da gudanar da dauwamammiyar ci um, kafa hukumomi masu kula da lafiya bada ilimi da shawarwari taimakawa wajen gidauniyoyi tsara tsarin tsabta yanayin gudanar da gidaje ruwa rawar jama'a da ma kula da lafiya, da tsabta kowani mutun yana da alhakin kula da lafiya da tsabta raba ilimi da da kwacewa taimakawa a cikin taimakawa a cikin ƙungiyoyi ta tace rahotoci ma matsaloli aiwatar da aiwatar da ƙa'idoji kula kula da wasu rauni gwamnati da kuma al'umma suna da rawar gani wajen wajen tabbatar da tsabta a jikin tabbatar da tsabta a cikin ta hanyar haɗa gwuiwoyi zamu iya ganin tsabta mai inganci na tsabtace wanda zai inganta lafiya juna da kuma rayuwa kowa.

Zubar, zuba jari acikin abubuwa more rayuwa na lafiya da tsaftace muhim muhim um muhalli yana da fa'idoji masu yawa ga ga tattalin ar arziki. Inganta lafiya, inganta lafiya tsarin tsafta yana rage yawan cututtuka masu alaka da rashin tsafta. Tattalin arziki me dorewa, shima tattalin arziki me dorewa shima yana rage um cututtuka dai da abubuwa mutum da tattalin arzikin shi. ƙara yawan aiki, rage kudin rage kudin ciki, inganta inganci bunƙasar gidaje, taimako wa wa rarrabe rarraben um albarkatu, kamar mutum yace zai taimaka wa rarrabe rarraben al'a um albarku, to amma kuma um temako um wa kulada tsare-tsaren lafiya. Zo, zuba jarin a manya manyan hanyoyin tsafta yana da matukar muhimmanci don gina kyakykyawar al'umma da kuma inganta cigaban tattalin arziki. Idan mutum yana zuba kyakykyawan jari hakan ze taimakwa ingantattun al'umma saboda kyakykyawan tsari hakan yanada kyau a ringa kula, a ringa kuma temakawa a ringa ƙoƙari ana zuba kyakykyawar um jari domin ya um ya inganta kuma ya bada kuma yazama me muhimmanci game da al-umma da kuma kowa hakan yana da matuƙar ƙyau kuma yana da matuƙar muhimmanci a rike wayan nan sa'anan kuma a kula dasu um ze bada kyakykyawan inganci um